Abantwana bayadlala bamile bayenze isigombolozi. Ombalisi babo ababakhangelayo labo bayadlala ukuze abantwana bethokoze njalo babone ukuthi kuhle ukukhula bedlala kahle labanye.

Abantwana abancinyane bamile bayadlala .Kulogogo kanye lomama abancedisayo ukuthi bakhule . Abantwana kuqakathekile ukuthi bahlalehlale betshombulule imizimba.

Emadolobheni kulomhlabathi omubi kakhulu oyiwo odabula abantu inyawo becine besiba lamakwande. Abantwana abanengi abathandi ukuhamba begqoke izicathulo ngoba befuna ukunyathela inhlabathi.

Abantwana abafundayo ezikolweni bahlala bekhuthazwa ngababalisi babo ukuthi kufanele behlale begijima ukuze imzimba yabo ingahlaselwa yimikhuhlane. Lokhu kubenza behlale beyeqayeqa ngasosonke isikhathi.

Abesilisa bahlala beqgcine inwele, kuyenza ukuthi bacine besiba ngamatshapha, akufuzanga beqgcine inwele. Abantwana baqgoke amayunifomu alombala oyisibhakabhaka.

Ezikolweni ezinengi ikakhulu ezisezingeni lobukhali zejwajayele ukubalendawo yokudlalalela imidlalo yezandla. Bajayele ukufaka isamende ukuze abantwana nxa bedlala beqine imbala.

Abantwana basekilasini esikolweni bayafunda okubonakala ukuthi ikusasa labo liqhakazile. Abanye bekhanya begoqe izandla okutshengisa ukuthi bengabe besuke ezindlini zabo bengadlanga.

Ezikolweni ngalezi insuku sekujayele ukufakwa ugesi. Bengehluleka ukufaka bayadinga amasola befake. Lokhu kwenza benelise ukuthola amanzi ngoba bayabe bewagebha phansi besenzisa lawo masola.

Ezikolweni zalezi insuku ikakhulu ezePrimary kuyabe kufakwe amajojo tank ngoba abantwana bayawoma isikhathi sonke. Njalo akufuzanga ukuthi bengangena ezambuzini beswele amanzi.

Amagwaliba amanengi loba amaphepha amakhulu ayabe elombala okhanyayo. Ayandiswe ukubhala amabala ukuze abantwana abayabe besanda kungena esikolweni befunde kuhle njalo bewabone masinya.

Umntwana wesikolo oyinkazana ugqoke isigqoko sakhe esihle esezifundweni lakhe. Iyembe ilomba oyisibhakabhaka lesiketi sakhe side sedlula amadolo uhlohlile unana.

Emidulwini eminenhi kujwayele ukuba lamabala amancane . Kubanzima ukuthi abafuna ukubala kumbe izifundi zibone lawo mabala ngoba ayabe ebucwadlana. Lokhu kwenziwa kakhulu emadolobheni.

Abantwana besikolo bamile balandelana, bagqoke amapatapata alombala olithanga. Umbalisi wabo ugqoke izicathulo ezimhlophe nke wagqoka lebhulugwa.

Ezikolweni ezinjengamaprimary, kwejwayele ukulima utshani obuhle. Befake lamaluba. Ukwenza ukuthi izivakatshi eziyabe zifika esikolweni, zibuke. Zibona ubuhle bendawo.

Umbalisi ofundisa abantwana umile ngaphakathi kwabo. Lokhu kumenza ukuthi enelise ukuthi wonke umntwana azwe lokhu ayabe ekhuluma ngakho njalo abone ukuthi uyazwisisa na.

Ezikolweni ezinengi ikakhulu ezisemaphandleni ziyabe zilapho okufihleke khona njalo kujayele ukuba lemota eyabe ithwala umphathisikolo ukuze engaphuzi ezikolweni.

Abantwana abahlanu bagqoke izigqoko ezifanayo amayembe abo alompala oyisibhakabhaka ngaphakathi kwabo kulomhlophe bona beyisikhumba esimnyama.

Abantwana abafunda ezikolweni eziphansi esithi zona ngesilungu yi primary bahlala beloqhozi lokufuna ukuhlala bedlala ngoba basaselamandla okugijima

Imiduli eminengi ihlala igcwele amadaka nxa kuyikuthi abayakhayo babengamatshapha. Ngaphezu kwayo bayayifaka izinto okumele zingene ugetsi phakathi ukuze abantwana bengafikeli.

Amantwana besikolweni bahlala bekhuthele ngasosonke isikhathi bagqoke amayembe abo afananayo alombala oyisibhakabhaka bakhanya bathunywe ngumbalisi ngoba bakhanya bethwele igabha elilolutho phakathi .

Esikolweni kunengi okutholakalayo izikolo ezinengi zabantu abamnyama zakhiwe ngezitina ezibomvu lezo zitina kuyamele zingaqeda ukutshaywa zitshiswe ukuze ziqine.

Ezibhedlela loba ezikolweni nxa bayabe befundisa imlayezo yabo, bayafaka ibhakane elimhlophe nke eliyabe libhalwe umlayezo ukuthi bafuna ukubafundisa ngani.

Abantwana bahamba esikolo omunye wabo uthwele inditshi ekhanda ngoba uyabe elayelwe ngumbalisi wakhe ukuthi ebuyela lani ma evela ekhaya lokho kubenza behlale beqinile.

Abantwana abasezingeni eliphezulu ngalezinsuku bajayele ukuthwala imitshina yabo esiyibiza ngesilungu sithi ngama computer. Lawo ma computer bawasebenzisa ukuthola ulwazi abayabe bengalwazi oluvela phetsheya.

Banengi abantu abaswela imisebenzi ngoba bayabe beyehluleke bekhula ukuthi bafuna ukwenzani empilweni. Kulezi nsuku ukuthunga yikho osokulemali ukudlula ezinye izinto.

Abantwana abasezingeni eliphezulu bayafunda esikolo, bafundiswa izinto ezinengi ezihlukahlukeneyo bakhanya sebephiwe lamagwaliba okubala ukuze abakhuthaze ezifundweni zabo.

Umongikazi ugqoke ibhatshi lakhe elimhlophe nke ezandleni ugqoke amagilavisi alombala oyisibhakabhaka muhle unkazana ugqoke lamangilazi omsebenzi.

Abafundela ezokutshisa bagqoke izigqoko zabo ezilombala owesibhakabhaka bagqoka lengwane zabo ezilombala olithanga ngomama kanye labobaba

Ezikolweni ezinengi, ikakhulu ezisezingeni eliphezulu, abantwana abasakhulayo bejayele ukufundiswa ngumbalisi oyedwa, Nxa sekuyikuthi sebesiya emhlolisweni, umbalisi lowo ujayele ukubiza omunye azemncedisa. Oyabe elolwazi. Loba eyabe engasumbalisi weqiniso ngokwamaphepha.

Abantu abagqoke izigqoko ezilombala ofanayo oyisibhakabhaka basemsebenzini bayalungisa abanye bakhanya belungiselela ukuthi bafuna ukulungisa izinto ezinjenge mpompi.

Abantwana abaleziphiwo ezinhle badweba isotsha lidubula omunye wakhe laye udwebile eceleni into engani yizitina lokhu kubenza behlale belethemba lokuthi ikusasa labo liqhakazile.

Abantwana ababili abavela esikolweni, bagqoke izigqoko zabo zokufunda. Amayembe abo amhlophe nke okochago olusandwa kusengwa lamasokisi abo amhlophe.

Isibhakabhaka silombala oyisibhakabhaka. Amayezi lawo ahlangene amhlophe nke. Esikolo sabafundi abafundela izinga eliphezulu kuhlanzekile. Bayalima lotshani obuluhlaza tshoko.

Ezikolweni ezinengi ikakhulu ezezingeni eliphezulu, kutholakala ngasosonke isikhathi kule flegi. Bayayiphakamisa nxa kuyikuthi akulaqhawe elibhubhileyo ngasosonke isikhathi.

Abaqeqeshi bemfundo eziphezulu. Ezisezingeni le secondary. Bayafunda umbalisi wabo umile phakathi kwabo ukuze ilizwi lakhe lenelise ukufika kuwo wonke umuntu.

Abantwana abanengi bayabe bebhabhule izikhwama zabo nxa besiya esikolo ukuze benganethisi amabhuku ngezulu. Inengi labo lihamba ligqoke izigqoko zesikolweni ukuze bebonakale ukuthi ngabantwana besikolo

Umfana umile phakathi kwabanye bakhe. Bangabafundi bonke. Bayafundisana njalo bayancedisana lapho okumele khona bencedise khona. Umbalisi uyathanda ukubona abantwana bezenzela bodwa umsebenzi bengafuqwanga.

Abantu abasezingeni eliphezulu esikolo bahlala begqoke amabhatshi amhlophe lokhu kuyabe kubonisa ukuthi ikusasa kabo liqhakazile njalo sebengavuka bengo Mongikazi kumbe oDokotela .

Ezikolweni ezinengi zabafana abafunda izinga eliphezulu kwejayele ukuba lezihlahla eziyabe zilamahlamvu aluhlaza tshoko izihlahla lezo zenzelwe ukuthi nxa sebediniwe bahlale baphumule.

Abantu abanengi abafunda emaphandleni ezikolweni, impilo yabo yandise ukuba nzima, ngoba kuyabe kungela ugetsi ukuthi benelise ukubala loba ukwenza ezinye izinto.

Ibhasi enkulu imile , imelele abafuna ukuyigada . Ilombala oyisibhakabhaka , ngaphansi ilomhluzi oluhlaza tshoko . Umntwana ubhabhule isikhwama eqolo efuna ukungena phakathi.

Umntwana wesikolweni uvakatshele abezempilakahle ugqoke isigqoko sakhe esilombala ofana lesibhakabhaka waphinda wafaka iyembe emhlophe nke phezulu izicathulo zakhe zimnyama tshu.

Umbalisi ofundisa abantwana abasezingeni lesibili ugqoke ibhatshi elimhlophe nke uyelula isandla ukuthi abhale into efuna ukubana ibonwe yizifundi zakhe.

Owesilisa umile ubukele abantwana kumbe izifundi zakhe ezibhalayo. Kusezifundweni eziphezulu lapha okunjengama yunivesithi. Abantu bayabe sebengabantu abadala.

Ezindlini loba emakamelweni alapha okulala khona abafundi abaqeqetshe izifundo eziphezulu kuhlala kulemibheda eyabe iyendluwe kuhle. Lokhu kutshengisa ukuthi abantu abafunda lapho sekungabantu abadala.

Abaqeqetshi abafunda imfundo ezisezingeni eliphezulu, bahamba begqoke izigqoko zabo ngoba bayaphiwa imali esikhathini esinengi nxa befunda. Ikakhulu abayenza ngokwezimota.

Abasezingeni eliphezulu abafundayo bafunda bejabulile ngaso sonke isikhathi. Lokhu kwenziwa yikuthi akusela otshaya omunye, bagqoka lempahla zabo ngaso sonke isikhathi.

Ezikolweni eziphezulu loba abantwana abasezifundweni eziphezulu, nxa sebelala baqala bepheke itiye bayabe besuke ezindlini zabo belamagedlela.

Abantwana besikolweni bavakatshele esikolweni bengagqokanga izigqoko zokufunda esizibiza ngesilungu sithi ngama uniform kodwa bagqoke impahla zabo ngoba sebekhulile.

Abezempilakahle bajayele ukuthakazelela omama abahamba ukuyabeletha, lokhu bekwenza ngoba bekwazi ukuthi inengi labantu liyabe lifuna ukuthola abantwana babo bephila.

Ezikolweni zabantwana abafunda izinga eliphezulu kwandise ukulinywa utshani esibubiza ngesilungu sithi yiloni. Buyathelelwa lobutshani ukuze bubebuhle nxa abantu befika bechazwe yindawo

Ezikolweni zabantu abasezingeni eliphezulu bejayele ukubiza kakhulu imali zabo zokubhadala. Abanengi bacina bebona kungcono ukuyahlala ezindlini eziduze lesikolo.

Abantwana abafunda ezingeni eliphezulu emakolitshi loba emaYunivesithi bayaphiwa izindlu zabo zokulala ezabe zingezesikhatshana kufuze behlale kuthanyeliwe kuhlanzekile phakathi.

Abezemphilakahle bahlala begqoke izinto ezihlanzekileyo ngaso sonke iskhathi. Abanye bagqoke amanolobakhi aluhlaza tshoko, kanye lezingwane zokuvikela ukuthi bengalimali emakhanda ezimhlophe nke.

Amasonto awakudala anjengaboRoma kumbe aweCatholic esikhathini esinengi ajayele ukuba lezikolo kanye lezibhedlela zabo. Ukuthi abazalwane nxa begula kumele ukuthi behambe khona.

Ezikolweni ezinengi sebejayela ukufundisa abantu ngenyamazana. Bayafundisa ngendlovu ukuthi yinyamazana enkulu kulazo zonke emhlabeni, kodwa yinyamazana elikuthula iziphilisa njengomuntu.

Imitshina eminengi yalezinsuku isidula. Abantu abanengi sebethanda ukuhamba labomakhalemakhukhwini loba abakubiza ngesilungu bethi yi laptop. Kuyafanele umuntu ma efunda abelazo zinto.

Ezingeni eliphezulu abafundi bejayele ukuthi nxa belala bayakhipha izicathulo befake phansi loba amapatapata lokhu kwenza ukuthi bengangeni ezingutsheni zabo lenhlabathi.

Ezikoli ezinengi ikakhulu emakolitshi bajwayele ukuyakha izindlu zokuhlala ezabafundi eziyabe zingumdadada lokhu kwenza ukuthi imali yokubhadala eyokuhlala ibe ilingene.

Izikolo ezinengi ezifundisa abantu abadala ezinjengama kolitshi loba ama university zejwayele ukuba le sakhiwo esihle phakathi bajwayele ukufaka isonto ukuze abantu bebe behamba lapho.